Utuzu twa si ugumwe dusa neza, kandi duteyigomwe twubakishijwe amatafari aturiye hejuru amabati mashasha n'ibiti vy'imbaho zikomeye ku ruhande ubukarabiro bufise n'amabombo mashasha imiryango isie ze ibara ryirwatsi rutoto.

Abagabo bariko barakina umupira w'amaboko bahagaze mu kibuga bambaye impuzu zirabura uwundi agapira karimwo ibara ry'umuhondo hamwe n'iryubururu.

Abanyeshuri benshi bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko bawuterera hejuru bari kumwe n'abarorerezi babo bambaye umwambaro usa n'ubururu hose kuva hasi gushika hejuru abariko barakina na bo batana mu mitwe bambaye agapia ira gasa rwatsi rutoto ruhishiye cane.

Abanyeshuri benshi bari kumwe n'umumenyereza wabo bambaye impuzu z'imyimenyerezo zitandukanye amabara ayo umuhondo ayirabura aya sa n'ubururu bakaba bari mu kibuga bari ko barakina.

Ikibuga abana basanzwe bakinirako umupira w'amaboko, cubatse neza, inyuma hari utwatsi twiza cane n'amashugwe duteyeho, hirya hari amashure ariho yubatse.

Ubukarabiro bwiza cane abanyeshure bakoresha iyo bashaka kunywa amazi canke bavuye mu tuzu twa sugumwe hari n'ibindi bikoresho bakoresha mu gukoropa amashure yabo bariko barakora isuku.

Utuzu twa surwumwe twinshi cane dutonze ku murongo kakaba harimwo utw'abakobwa n'utw'abahungu dufise imiryango isize ibara ryirabura impome zayo zirimwo irangi ry'ubururu hamwe n'iryera.

Ishure ryubatse rifise ikibuga kinini cagutse n'aho abanyeshure baja kwivunira akanyota bakanywa amazi ifise ivyuma bisize irangi ry'ubururu, impome zubakishijwe amatafari aturiye.

Utuzu twa si ugumwe tumazigihe kirekire dukoreshwa biboneka ko dushaje dufise imiryango ikozwe mu mbaho haca afyeko aho ari kwinjira umugore canke umugabo bitandukanye.

Akazu ka sugumwe kubatse mu buhinga bwa kijambere kubakishijwe amatafari aturiye ku ruhome handitseko ko ari mu bagore kandi hasize n'irangi ryera.

Inzu yubatse neza kandi iteye igomwe n'isuku ryishi indani hari amabara asizemwo asa n'umuhondo ku bihome vyose n'idirisha ryubakishijwe ubuhinga bwa kijambere mu vyuma.

Ubuzu bwa s'urw'umwe abantu bajamwo, bukaba butandukanye, ni bubiri ahaja abagabo n'ahandi haja abagore, zikaba zisizwe n'amarangi yera ku miryango yazo, zubakishijwe amatafari aturiye ya kijambere.

Abana benshi cane bambaye impuzu zo gukoreramwo umwimenyerezo, amakabutura, n'imipira, n'ibirato hasi; bakaba bari ahantu hateye ivyatsi vyinshi bisa n'urwatsi rutoto.

Ahantu hateretse ibikoresho vyo gukoropesha mu nzu canke ahandi hantu hakaba hari n'amabombo ari hejuru yavyo biboneka yuko araho kunywera amazi canke babika ibikoresho vyo gukoresha mu mashure.

kw, ishuri ryisumbuye ry'ubuganga ryo mu kajaga baheruka kubaka icumba ciza cane co mu buhinga buteye imbere abanyeshuri bazoza baraja kunonosoreramwo bakoreramwo ibijanye n'imiti

Abanyeshure bambaye impuzu zera bariko barandika imbere yabo hari n'ibikoresho bibonekako arivyo mubuhinga buteye imbere nkabaganga bafise ivyo bariko barakora mu vyubumenyi bwabo.

Kuva ntanguye amashure makurumakuru yo mu mwaka wa yuniversite, ubu namenyereye, kubera yuko baratujana aho bakorera ibintu vyose ubuganga buraryoshe cane rwose iyo wabikurikiranye neza.

Inzu nziza cane yobatsemo indani biboneka yuko ari ishure abanyeshuri bigamwo baja kurondereramo ubumenyi cane cane ivyerekeye ubuganga canke ibyo kuvura izindi ndwara zitandukanye.

Kw'ishure iwacu, iyo wifuza kuja gusoma igitabo hariho aho babigenewe kubibika, kandi igitabo cose wifuza urakibona kubera y'uko bitondetse neza ku murongo.

Imeza iteretse imbere biboneka y'uko ari mw'ishure. Ku ruhande musi yayo hari igikarito giteretsemwo ibintu vyo gucapisha, vyo kwigishirizako abanyeshure.

Ibipapuro vyinshi bimanitse ku ruhome rwubakishije amatafari aturiye, bimaze igihe kirekire kandi harimwo n'ibishaje, hariko n'umubumbe w'isi.

Ishure ritoya ryiza cane abanyeshure bigamwo ryubatswe mu buhinga bwa kija mbere ryubakishije amatafari aturiye risakajwe n'amabati atukura, kandi akomeye hirya no ku mpande hateye ivyati ibe vyinshi.

Ikibuga kinini cane co mw'ishure ritoya abanyeshure bakiniramwo rikaba rifise ibikinisho vyinshi cane abana bajamwo mu karuhuko bakaba bari vyo bakoresha bisize ibara risa n'ubururu hamwe n'irigomba gutukura.

Umupira w'amaguru ukozwe mu buhinga bwa kera cane rwose abana bakunda gukina ukaba ukozwe mu mashashe hamwe n'imigozi y'impuzu batabaguye bakabohesha.

Uruzitiro rucafyeko abana bambaye impuzu z'umuhondo bariko barakina umupira utukura rukaba rusize ibara ryera musi yaho hari ivyatsi vyinshi vyameze.

Intebe ziri mw'ishure ritoya ry'intango ryo mu kigo c'ababikira ni zikeya kandi zubatswe mu buhinga bwa kera, imbaho zazo ni nini ariko ziragora abanyeshure kwandikirako; bariko barasaba abagiraneza ko bobafasha bakabaha intererano.

Akazu ka sugmwe gasa nabi gafise umwanda mwinshi cane, kubakishijwe amatafari aturiye gafise umuryango usize ibara ry'urwatsi rutoto, hejuru irangi ryera.

Urubaho runini cane kandi rwagutse ruriko ikibazo abanyeshure bariko barakora hirya no hejuru munsi hari impome zubakishijwe amatafari aturiye bikaba risize n'ibara ryera.

Isomero ritoya ryo mu gace ko ku Musaga, rifise uruzitiro rwiza cane, rwubakishijwe amatafari aturiye, amabara asizeko arera, igiti kinini cane c'amabara afise n'amashami menshi cane.

Ishure ritoya ryo ku musaga baheruka ku risanura barubatse uruzitiro rwiza kubera ko abanyeshuri bahora bataha bakagenda amasaha yo gutaha taragera ku mpande bashizeho utuzu twasubwumwe tuteye imbere.

Ishuri ritoya ryo kuri mu kizana mweranda ni ryiza rifise ikibuga kinini kandi cagutse abanyeshuri bakiniramwo mu kanya baba bafashe ko kuruhuka, hari ibiti birebire biteyemwo hamwe n'amashure asize amabara yera.

Ishure ritoya ryo mu mwaka wa kabiri A baheruka kurisanura kubera yuko ryari rifise umuryango ushaje ubu bararisize bashirako amabara atukura no ku mpande bashiraho impome zubakishijwe n'amatafari aturiye.

Imeza nini cane iriko ibintu vy'ibikoresho abanyeshure basanzwe bakoresha mu kwiga, hariko ibiharuro, hakabamwo uducamurongo hamwe n'utundi tuntu dupima amazi.

Ishure ryo muntango ritoya ryo mu ntara ya Makamba, ririko rirasaza kandi rirakenewe gusanurwa, kuko amazi abana basanzwe bakoresha mu kunywa kenshi aba ari ay'imvura, kandi ayo nayo aragwaza.

Ishure ritoya ry'intango ryo mu ntara ya Kigutu ni ryiza cane kubera ryubakishijwe n'abagiraneza b'abazungu bavuye mu gihugu ca Amerika rifise aho abana bakinira udukinisho twinshi abana bisanzuriramwo.

Ishure ritoya ryo mu ntango ry'i bujumbura ry'abikorera utwabo ni byiza cane ryubakishije amatafari aturiye rigeretsweko insuro zibiri risize amabara meza cane y'umuhondo hamwe n'ay'urwatsi rutoto.

Ishure ryiza cane ryo mu ntara ya Bururi ryubatse neza rifise ivyatsi hanze bishariza hamwe n'amashurwe, ku mpande amashure yubakishijwe n'ibitafari bituriye hamwe n'amategura.

Akaruhuko karegereje ubu ibibazo turiko turakora bisa n' ivya nyuma, kw'ishure iwacu, umwigisha hamwe n'umuyobozi wacu, batubwiye y'uko mu kuja kwumviriza amanota, tuzozanana n'abavyeyi bacu.

Igiti kinini cane gifise amashami magufi asa n'urwatsi rutoto gifise n'agatutu kanini cane musi yaho hari umugabo ahicaye n'uruzitiro rusize amabara yera.

Ishure rito ry'intango, ryo mu gace ka Kanyosha, ni ryiza rifise aho abanyeshure bugama akazuba, rikagira hamwe n'ikibuga kinini cane bakiniramwo abanyeshure bakisanzura.

Isomero rinini cane ritoya ryo mw'ishure y'intango, rikaba rifise intebe nyinshi cane zitondetse ku murongo rikagira ikibaho canditseko ivyo umwigisha yigisha abanyeshure.

umwigisha ariko arigisha mw'ishure ritoya ryo mu Bukeye, ariko arandika kurubaho ijambo ubukene akaricagagura u -bu- ke -ne.

Kw'ishure ritoya rishasha ry'ababikira bo mu kirundo baheruka gusanura amashure hamwe n'utuzu twa sugumwe abanyeshure basanzwe bakoresha none ubuunye ibintu barabishize ku murongo.

Ishure ritoya ry'intango ryo muri komine ya Ruziba, ryubatse neza rirageretsweko incuro zibiri, rikaba rifise amabati meza kandi mashasha, rikaba ryubatswe mu buhinga bwa kijambere n'amatafari aturiye.

Ububiko bw'ibitabo kandi bwubatse neza mu mbaho burimwo ibitabo vyinshi cane abanyeshure bashobora gukoresha mu gihe bashaka kungura ubumenyi bifuza gusoma ibitandukanye canke utundi tuntu.

banyeshure biga kw' ishure ritoya rya Muhanga, bariko barataha amasaha yageze yo gutaha. Inyuma y'amashure yabo hateye amashurwe menshi afise ibara ry'umuhondo hamwe n'urwatsi rutoto.

abanyeshuri batoya biga mw, ishure ryo mu ntango barihanze bariko barakina abandi bafise amasahani n'amasorori mu ntoki bambaye umwambaro w'ishure umwe usa n'ubururu hejuru bari hagati na hagati y'amasomero yabo

Ishuri riri mu rwego rw'amashuri mato mato imbere yaho abana bari hanze bamwe bariko barakina abandi bitambukira.

Hanze ku kibuga c'ishure ubusitani busa neza buteye igomwe, abanyeshure bari mu masaha yabo yo gutaha, hakurya ishure ryabo ryubatse n'amatafari azigiye n'amabati atukura.

Ishure ryubatse neza kandi riteye igomwe hanze bahubakishije isima namabuye bikomeye akayira keza ko kuduga kariko kumpande ivyuma ishure barisize amabara atandukanye

Umunyeshure yambaye umupira w'imbeho usa n'urwatsi rutoto, ariko yandika mw'ikaye y'ibiharuro akoreshe ikaramu, yandikiye ku meza yo mw'ishure ryabo.

Ikigiga c'amazi hanze cirabura kibikamwo amazi agera kwiritiro igihumbi ni ingirakamaro, kuko iyo amazi yabuze abanyeshuri n'ababa kw'ishuri bose baracifashisha mukuyakoresha.

Inzu yubatse neza mubuhinga bwa kijambere, yubakishijwe amatafari aturiye , ifise imiryango isize ibara ryera , hirya amadirisha hamwe nahandi hasize ubururu.

Ikiranga misi giteretse kumeza nini cane, biboneka yuko ari mubiro vy'umuntu ,kikaba arico m'umwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na gatanu ,k'uruhande hari ibitabo vyinshi biteretseho hamwe n'amakaramu.

ishure rirmwo ikibaho canditseko ibintu gisize irangi ry'irabura imbere hari intebe nimeza iteretseko ikintu bigishirizako abanyeshure akaba ari umubumbe w'isi.

Igipapuro kimanitse kuruhome ,gisa n'umuhondo ,canditseko ibintu n'ikaramu ritukura ibindi ry'irabura ,bikaba vyanditse mururimi rw'icongereza bisigura ivy'ishure.

Kagahungu kanje asha katanguye ishure Uyu munsi nari nagiye ndagaherekeje kugira ndabe ko nobona ishure kigamwo rero kahuye n'abandi bana benshi bababanyi kandi kari kanezerewe ntano gutinya .

Abana bato cane, kandi benshi biboneka yuko bambaye umwambaro w'ishure usa bambaye ishati z'ubururu hejuru hasi ikabutura harimwo umwe afise ikintu kimeze nk'i safuriya.

Irembo abantu bacamwo bibonekako ryubakishijwe n'imiryango y'ivyuma, imbere hari inzu zisize amabara yera, ayatukura hamwe nayasa nubururu n'umuntu ariko ararengana.

Igipapuro cera gicafyeko ibintu n'ikaramu itukura, ahandi iy'ubururu niy'umuhondo, bikaba arivyo dusanzwe twigirako kw'ishure ari imyimenyerezo twariko turakora.

Ikigega kinini cane giteretse ahantu bacubakiye kikaba cirabura, harimwo ibombo riza rigacamwo indani. Hirya yaho ari amazu abiri biboneka ko ashaje.

Ishure ryiza cane ry'abana bato bagitangura kwiga, ririmwo udutebe dutoya, intebe zirezire, aho abana baryama, naho babika ibitabo vyinshi vyabo, n'ivyo bakoresha vy'udukinisho.

Ivyatsi vyinshi cane vyameze ahantu, kuruhande hari igiti kirekire gifise amashami menshi asa n'urwatsi rutoto. Hirya, inyubakwa nziza cane isize amarangi yera.

Akazu kasugumwe gafise umuryango usize ibara risa n’urwatsi rutoto, yubakishijwe amatafari aturiye yo mubuhinga bwa kijambere ariko karacafuye gasa nabi bibonekako karimwo umwanda mwinshi.

Inzuzu nziza cane yubatse neza isakarishijwe amabati n'ivyuma hejuru hakaba harimwo indani intebe zo mw'ishuri zitonze ku murongo ariko ata munyeshuri azicayeko .

Intebe zo mwishure nziza kandi zikomeye ziri mu buhinga bwa kijambere bazikozemwo, akaba ari mwishure ifise urubaho rufise ibara risa n’urwatsi rutoto.

Urubaho runini cane rusize irangi ryirabura, rwanditseko ibintu vyo mururimi rw'igifaransa, inyuma k'uruhome hari amatafari aturiye, hejuru irangi risize ryera.

Uruhome rumanitseko igipapuro gisa n'umuhondo gifatishijwe n'utuntu twirabura gicafyeko ibintu bimeze nk'imashine bigishiriza ko abanyeshure baba bariko bariga.

Umwana akiri muto cane w'umunyeshure yicaye mu ntebe yiwe yo kw'ishure imbere yiwe hari ikaramu zibiri imwe itukura iyindi yirabura n'igitabo c'ishure hamwe n'i kaye yiwe akaba arikoariga.

Inzu nziza cane kandi igeretsweko yubatse nk'amashuri yubakishijwe ivyuma imbere ikaba isakarishijwe n'amabati meza ateye igomwe isize amarangi yera hamwe n'imiryango isize ayatukura.

Ibiti vyinshi cane, biteye impande y'inzu zubatse, imbere y'aho hari abantu, bikaba bifise ibara risa n'urwatsi rutoto ahandi umuhondo, bikaba bifise n'amababi ari hejuru cane rwose, kandi biteye igomwe.

Ibombo bavomerako amazi canke banwerakako amazi biboneka yuko ariryo kwishure hirya yaho hari utuzu twasugumwe twinshi cane dusize amabara asa n' ubururu kumiryango yabwo .

Ivyatsi vyinshi n'ama n'amashurwe hamwe n'ibiti birebire bisa n'urwatsi rutoto bateye imbere y'inzu yubatse neza isize irangi ry'umuhondo hamwe n'iritukura.

Ikibuga kinini cane bakiniramwo umupira bakoresheje amaboko, kirimwo umwana w'umukobwa ariko aratambuka, yambaye ijipo yirabura n'agapira kera ku ruhande hari abandi bantu babiri bahagaze.

Namye kurondera ibipapuro bantumye muri Kaminuza vyo kwiyandikisha kwishure nca ngenda hamwe nahora niga mumashure yisumbuye nsanga barahasubiyemwo emwe ubu Ni heza cane.

Inzu nziza cane yubatswe m'ubuhinga buteye imbere, imbere yaho har'ivyatsi vyinshi vyameze, inyuma no kumpande ibiti birebire cane vy'umwembe bifise amashami ari hejuru.

Kw'ishure iwacu aho niga mumashure yisumbuye iyo hatanguye umwaka kenshi baradutuma amahera yogutanguza kugura ibikoresho vy'ishure canke gukoresha intebe abanyeshure bazokwigako.

Ishure ryubatse ariko ubona y'uko rishaje cane. Hejuru, amabati arashaje, hariho aho yatobaguritse, indani, utubati two guterekamwo ibitabu canke amakaye, n'intebe nyinshi kandi zishaje.

Uy' umunsi natonze kw'ishure hakirikare ,ariko naciye k'umuhana mpitana wa mugenzi wanje Gakobwa, tugeze kw' ishure tuba turakina ikibariko ,kuko amasaha yo kwinjira ntiyari bwagere.

Ibiharuro vyinshi cane biva kuri mirongo ibiri na kimwe kugeza kuri mirongo itatu bisiguye ku ruhande mu rurimi rw'igifaransa vyandikishije ibara ryera bikaba biri ku rubaho.

Uruhome rusize ibara ryera hamwe niryirabura ku mpande haca afye ko umwana yicaye ku gakiga k'ikimuga ku ruhande musi yaho na ho hari ivyatsi vyinshi cane vyamezeho.

Iyu munsi mu mwimenyerezo yacu twaje turi bake kandi umwigisha yahamagaye araba abatonze n'abatatonze rero yavuze ko azubaha ibihano bibakwiriye.

Akantu dusanzwe tubikamwo ibintu vyo gusomeramwo kw'shure, vyaba ibitabo canke amakaye yacu dukoresha, gasa n'akashaje kuko kamaze igihe kinini cane.

Mu mwaka wa gatanu ngezemwo twasanze ishure ryacu rifise ibikoresho bishaje. None diregiteri wacu yadutumye amafaranga yo kuja gukoresha canke gusanura ibintu bimwe bimwe bishaje.

Isomero ryagutse kandi ryiza abanyeshure bigiramwo hejuru ryubakishijwe ubuhinga buteye imbere ku mpome hasize ibara rigomba kwirabura imbere kandi hari n'urubaho runini cane rucafyeko inyabutatu.

Uruzitiro rwiza cane, rw'amashure yisumbuye yo mu ntara ya Bujumbura, rwubakishijwe amatafari aturiye, munsi rukagira umushinge usize ibara ryirabura, hirya hari n'ibiti vyinshi biteyeho.

Kw'ishuri iwacu imashine nyabwonko twahora dusanzwe dukoresha ubu ntizigikora neza, rero umuyobozi wacu ariko arasaba ababijejwe ko bosubira kutwongerereza izindi kuko zimwe zisa nizapfuye ntizigikora.

Ikibuga kinini cane cagutse kirimwo amasomero abanyeshure basanzwe bigiramwo ku ruhande hari ibiti vyinshi bitanga akayaga biteyeho navyo bisa n'urwatsi rutoto

kw'ishure ryizumbuye ryo mu gace ko mu Carama rifise ububiko bw'ibitabo hamwe n'ubwo bashiramwo amakaye bwiza cane, kandi butondetse neza. Iyo umunyeshuri akeneye kuja kurondera igitabo biramworohera kubera ko bitonze ku murongo.

Ikibuga kinini cane kirimwo ibendera bana bahagararako bagomba kuduza mu gitondo hirya hari amasomero yubatswe mu buhinga buteye imbere, kandi ageretsweko bifise ivyuma bisize ibara ry'uburua.

Ishure ry'uburaro ryo mu ntara ya Kirundo ni ryiza cane barisize amarangi asa n'urwatsi rutoto hirya hari impome no hejuru ageretsweko.

Uruzitiro rwo kw'ishure ryisumbuye ryo kuri Mutima mwiranda ryo mu Gihosha, ni rwiza cane rwubatswe mu buhinga bwa kijambere hejuru rufise ivyuma birebire hasi rukubakishijwe amatafari aturiye amadirisha asize amabara y'ubururu.

ikibuga kinini cane kiri imbere y'amasomero yo mu ntara ya bubanza niciza giteyemwo ibiti vy'agatutu abanyeshure bajamwo bagahagarara kugira ngo bikingira izuba hirya yaho hari amasomero yubatse mu buhinga bwa kijambere

Abanyeshure benshi cane bari hanze bambaye amashakoshi n'umwambaro w'ishure bari imbere y'amashure yabo asanzwe yubakishijwe amatafari aturiye asize amabara yera, kandi yubazwe no mu buhinga bwak ja mbere.

Uburiro bwo kw'ishure ryisumbuye ryo mu ntara yo mw'i Jenda bufise imeza imwe nayo nyene bayishirako amasahani makeya abanyeshure, iyo bagiye gufungura, bagasangako ifungurwa.

Ikibuga c'umupira, co kwishure iwacu, mu Ruziba, kenshi ntibakunda kugikorera isuku, ngo bagikate ivyatsi, navyo birakunda kumera ku bwinshi, ugasanga biriko biragora abanyeshure, mu gihe bariko barakora imyimenyerezo.

Isomero ryiza cane, ririmwo intebe zitondetse ku murongo, rikaba rifise ikibaho kirekire rwose, gisize ibara ryirabura, hejuru no ku ruhande, amatafari aturiye ni ryo bubakishije.

Ikibuga kinini cane abanyeshure bakinirako hirya hari amashure yubakishijwe amatafari aturiye imiryango isize ibararyera amadirisha risakajwe amategura hamwe n'ibiti vyinshi biteye ku ruhande.

Karikurubu yatonze kw'ishure y'acerewe, kenshi na kenshi ashika amasaha yamurenze yo kwinjira, ugasanga ari mu kibuga badugirizamwo ibendera wenyene ariko arinjira.

Urubaho ruri mw'ishure, rumanitse hejuru rukaba rwirabura, rwandikishijweko n'ingwa yera, ivyigwa abanyeshure bariko bariga, bakaba bariko barabinononsora.

isomero ryiza cane ryubatswe mu buhinga buteye imbere rigeretswe ko incuro zibiri inyuma hari uruzitiro ruteye ko ivyatsi vyinshi kandi ryubakishijwe n'amatafari aturiye hanze hari imodoka zihahagaze

Ishure ryisumbuye ryo mu gace ka Tenga, kenshi abanyeshure iyo amasaha ageze yo gutaha, barafise imodoka iza gutora abana bataha mu mihingo itandukanye, kandi iri kure y'ishure, iyo modoka ikabageza mu rugo amahoro.

Kagakobwa kanje kitwa keza, mperuka kuja kukandikisha mu myuga, ishure rishasha baheruka kwugurura hano ku gatumba iwacu, none kambwiye ko gakeneye kwiga ivy'ubutayeri, ngo kamenye gushona; ubu rero katanguye kwiga.

Ishure ryisumbuye ryo mu gace ka Ruziba ni ryiza cane, ryubakishijwe amatafari aturiye hejuru amabati, risize amabara y'ubururu hejuru hasi ayera imbere hateye amashurwe afise amabara asa n'umuhondo n'urwatsi rutoto.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Muramvya baheruka kurisanura, ni vyiza cane barisizemwo utubuye umuntu ashobora gucamwo, hagati na hagati nk'iyo haguye imvura ivyondo bidashobora kumutarukirako, ndani hari ibiti biteyemwo vyiza kandi birebire.

Isomero ryo kw'ishure ritoya ryitwa ster amatotina nifise ibibaho bigabuye mwo ibihande bitatu i ku mpande hari ibiyo byaminaguritse hamwe n'imiryango ishaje.

ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya bubanza ni ryiza cane rifise imiryango ikozwe mu vyuma hamwe n'amadirisha risize amabara asa n'ubururu hamwe n'ayera rikagira intebe zikozwe mu mbaho no mu vyuma

Ishuri ryisumbuye ryo mu ntara yagitegabaheruka kwubaka abagira neza ryubakishijwe amatafari aturiye imiryango isize ibara ry'ubururu hagati hari aho abana badugiriza ibendera.

Igiti kinini cane gifise agatutu ku mpande hariho aho abana bakinira, hirya hari amashure yubatse asize amarangi yera hamwe n'ayubururu.

ikigo c'ishure ry'ababikira risanzwe riri impande y'ikaburimbo indani nta suku ryinshi bakirikorera urabona yuko hampezemwo ivyatsi vyinshi n'abanyeshuri ntibacisanzura mu gukora imyimenyerezo yabo

Ishure ryiza cane ryisumbuye ryitwa Marayika Gaburiyeri, rifise iruzitiro rwiza cane, rwubatse hamwe n'amatafari aturiye ibiti birebire rwose vyiza cane birimwo amabara y'umuhondo hamwe nayo rwatsi rutoto.

Abanyeshure bahagaze hagati imbere mu kibuga kinini cane c'ishure, h'irya hari uruzitiro n'inyubakwa ro irubaka igizwe n'ubuhinga buteye imbere kandi igeretswe ko iruhande hari n'amasomero bigiramwo.

Iruhande rw'inzu bigaragara yuko ari uburaro bw'abanyeshuri hanikiye impuzu nyinshi z'amabara atandukanye n'amashuka yiganjemwo ayibara ryera.

Inyubakwa nziza cane, zisizwemwo hagati utubara twera, hejuru zisakaje amabati. Imbere hari ikibuga kinini cane kandi cagutse, kuruhande amashurwe y'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

Ishure ryiza cane, kandi ryubatse mu buhinga bwa kija mbere ryubakishijwe amatafari aturiye ku mpande amadirisha yubakishijwe ivyuma hamwe n'intebe nziza cane zo kwicaramo zikiri zishasha.

Ibiti birebire cane gose bisa n'urwatsi rutoto kandi n'amababi yavyo ni meza cane hirya imbere hari inzu zubatse zisize amarangi yera n'amabati atukura.

Ahantu kukibuga kinini cane, kirimwo utubuye dutoduto, bibonekak'umengo n'ishure, har'idarapo ry'igihugu c'Uburundi, hirya inyubakwa zubakishije namatafari aturiye ya kijambere.

Ku musi wa mbere natonze kw'ishure ari wo musi dutanguye umwaka w'ishure, ariko nasanze abanyeshure bamaze kwinjira bose ari je insigaye hanze amasaha yari yamaze ku ntanga yemwe nasanze ikibuga kigaragara.

Ibarabara ry' ivu atakaburimbo ririmwo biboneka ko harimwo utubuye twinshi duto duto hakaba harimwo n' igitutu kiboneka yuko ari umuryango w' ivyuma.

Umwaka w'umunani, uyu munsi basohotse kare kubera yuko batanguye gukora ikibazo amasaha yo mu gitondo, bagiye bihagararira inyuma y'ishure kuko babahaye ibintu vyoroshe cane.

Ishure ryiza cane ririmwo urubaho rusize ibara ryirabura rwose rwanditseko italiki mirongo ibiri na zine z'ukwa gatatu ibihumbi mirongo ibiri na gatandatu. Hirya y'aho handitse n'ibindi bintu vyinshi cane.

Inzu zubatse neza imbere yaho hari ikibuga kinini cane cagutse, imbere hari ivyatsi n’amashugwe biteyeho bikaba bisa n’urwatsi rutoto, kuruhande ahandi hantu hasize irangi ryera.

Ikibuga kirimwo utubuye twinshi cane duto duto imbere hari inzu zubatse biboneka yuko ari amashure abana bigamwo, kuruhande igiti kirekire gose gifise amashami ari hejuru.

Imashine nyinshi cane ziri ahantu hamwe n'abagore bariko barashona ariho n’izindi ata bantu bazicayeko bwirya igitambara gisa n'urwatsi rutoto gishashe ku meza.

Urubaho rusize ibara ryirabura rwanditseko itariki mirongo ibiri na zine z'ukwa gatatu, ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatandatu , hirya hari ibindi vyandiko vyo mu ruriko rw’igifaransa.

Ibendera rimanitse hejuru rifashwe n'icuma; biboneka yuko ari iry'igihugu c'Uburundi. Hirya hari inyubakwa iriko irubaka mu buhinga bwa kijambere, igeretsweko gatatu, n'izindi ku ruhande zisize amarangi yera.

Ishure biboneka yuko umpengo rirashaje cane rikaba rifise ikibaho ryanditse ko ibintu bimeze nk'ibiharuro bari ko barigirako hejuru hakaba hasize ibara risa n'ubuhondo hasi irigomba kwirawura cane ane kwose.

Ivyatsi hamwe n'ivu bivanze vyameze hasi, ku ruhande hari inzu zubatse zisize amarangi yera n'ayubururu, hirya hagati hari ibiti biteyemwo hamwe n'idarapo y'igihugu c'Uburundi.

Intebe nyinshi cane zitonze ku murongo akaba ari mw'ishure basanzwe bigiramwo ryubatse neza mu muhinga bwa kija mbere nta munyeshure n'umwe azicayemwo eka zisa neza zirateye igo mwe.

Umunyeshure ariko aratambuka ahetse isakoshi yiwe kumumugongo yambaye umwambaro wera hejuru hasi ipantaro. Kuruhande Har'idarapo ry'Igihugu c'Uburundi; hirya amashure.

Uyu musi twatashe tuvuye kw'ishure tuca duca kuramutsa nyokuru kuko yari yamanutse avuye ruguru, atuzaniye amavoka, ibijumbu hamwe n'ibindi vyinshi dusanzwe dukunda. Twamuramukije, inkumbu nukuri zari nyinshi ntitwashaka kumurekura.

Inzu nziza cane zubatswe neza kubuhinga bwa kijambere zikaba zubakishijwe amatafari aturiye hirya kuruhande hari igiti kirekire cane gifise amabara asa nurwatsi rutoto hejuru ikirere gisa neza kirimwo amabara yubururu nayera

Amashure atonze ku murongo yubatse mu buhinga buteye imbere hagati hari icuma gishinze imbere yayo amashure kiriko ibendera ry'uburundi inyuma na ho hari ibiti vyinshi cane vyakuriyeho.

Inyubakwa zubatse neza ziboneka yuko ari amashure ikaba igeretse ko kabiri zose zisize amarangi yera n'ayirabura zikaba zubakishijwe amatafari ya kijambere aturiye.

Urubaho rusize ibara girabura cane kose rwanditse ko ibintu by'ikirundi bariko barigira ko mwishure akaba arivyigwa hejuru no hasi hasitse ibara ry'umuhondo.

Inzu nziza zubatse neza kandi mu buhinga bwa kijambere, imbere yaho hari amashurwe ateyeho, amwe asa n'urwatsi rutoto, ayandi asa n'umuhondo. N'ibyatsi vyinshi vy'imejeje.

Inzu yubakishijwe amatafari yo mu buhinga bwa kija mbere aturiye hejuru hasize ibara ryera n'umuryango usize ibara ryirabura, ariko ridakaze cane riboneka yuko ari mw'ishure.

Uyu munsi kw’ishuri wacu abavyeyi baje kudutora batevye kubera yuko hari imvura nyinshi cane kandi yatevye guhita, ni yo mpamvu abavyeyi benshi batoye abana amasaha yegeye imbere.

Igiti kinini cane kiri imbere y'amazu yubatse neza, kandi ageretswe ko hejuru asize amarangi yera n'amadirisha y'ibiyo hejuru hari amabati meza cane akirimashasha.

Abanyeshure benshi biga mw'ishure ryisumbuye yo mu ntara ya Gitega bariko bariga mw'ishure ryiza cane ryubakishijwe ubuhinga bwa kijambere. Bari kumwe n'umwigisha wabo ariko arabigisha ivy'ubuhinga buteye imbere.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo ingozi, bari kumwe n'umwigisha wabo bariko biga icigwa c'ubuganga bariko babigisha ukuntu batera urushinge, bambaye umwambaro w'ishure kandi urera rwose.

Abanyeshuri bisumbuye bari kw'ishure ry'abagiraneza riri mu gace ka Kibenga, bariko biga ivy' imyuga bijanye no kubaza, bagakora utuntu dutandukanye, bambaye umwambaro usa n'ivu hasi, udupira twirabura hamwe n'utwera.

Mu ntara ya Bubanza baheruka kwugurura ishure rishasha ry'imyuga, bijanye n'ivyo gushona, abanyeshure benshi baravyitabiriye ndetse n'abatigeze baja kw'ishure, bose barahamagariwe kugira ngo bige iyo myuga.

Abanyeshure babiri, bambaye umwambaro w'ishure, basanzwe bakoresha iyo bariko barakora ivy’imyuga, ukaba usa n'ivu, n'udupira hejuru tugomba kwera, bariko barapima ibikorwa vyabo bambaye n'ibintu ku matwi.

Umunyeshure wo mw'ishure ryisumbuye, ariko aranonosora ibijanye n'ubuhinga vy'umuyaga nkuba yambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu afise ivyuma mu ntoki biriko birapima.

abanyeshuri benshi bicaye mw, ishure bariko bariga mw, ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya ngozi bariko bariga n'umwigisha ari mbere yabo ariko akoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bwo kwerekana ku gihome

Umwigisha w'umuzungu yize ivyo kunonosora ubuhinga buteye imbere arimwishure hamwe n'uwundi munyeshure wiwe, ariko aramwereka ivyo akora hari ivyo bafise mu maboko n'ubucupa bariko barakoreramwo.

Ishure ryisumbuye ryo mu kigo c'abapatiri ni riza cane ririmwo abanyeshure bambaye mu mwambaro wabo ririmwo n'amamashine nyabwonko basanzwe bakoresha mu kwiga hamwe n'abigisha babakurikirana.

Uburuguko busa nubwatanguye, kubera yuko ibibazo vyararangiye, ubu abanyeshuro ntibagitonda kw'ishure kiretse abigisha bonyene bariko baraja gukosora ibibazo twakoze.

Mwishure, abanyeshure bambaye Impuzu zitandukanye, bicaye bariko bariga. hakurya imbere yabo, Umwigisha w'umugabo ariko arabigisha. Bariko biga mu buhinga bwanone.

Uyu musi ivyirwa twariko turiga biraboneka yuko atanumwe yariko arabitahura kubera ukuntu twari twateze amatwi twese mwarimu ntanuwababajije ikibazo kubera yuko twabuze ikintu nakimwe dushobora kubivugako

Abasore canke abagabo bicaye bose k'umurongo umwe, imbere yabo hari ivyuma vyinshi biboneka yuko ari ivy'imodoka ngira bariko bariga, bambaye impuzu zisa n'ubururu bose.

Icigwa twize uyu musi catonzemwo abanyeshure bake cane, kubera yuko umurezi wacu yavuzeko ataza kuza, adusigira ivyo tuzoba turakora , rero hariho abanyeshure bataje.

Abantu benshi cane bakoraniye mu gikoni kimwe, abagore n’abagabo bambaye inkofero zera kumutwe, utuntu dukingira umunwa hamwe nutundi turi hejuru dufise ibara ritukura, bariko barateka ivyokurya biryoshe cane.

Abanyeshuri beshi cane bariko bariga ivyubihinga bakaba bari ku mamashini y'ivyuma bambaye ibintu bipfutse amaguru bigera hejuru hamwe n'utukofero ku mutwe bamwe dusa n'umuhondo abandi turera abandi dusa n'icatsi.

Ejo kw'ishuri ritoya nigako bari badutumye abavyeyi twese abanyeshuri bahiga kugirango bakore inama barabire hamwe ibitagenze neza mu kiringo c'ishure ngo bakemure n'ibibazo bimwe bimwe bisanzwe bifise kw'ishure.

Abana babahungu bariko bariga ubumenyi butandukanye bwo gukora ivyuma, bakaba bambaye ibihuzu birebire Kandi bisa nabi, bifutse kumaguru no kumaboko bakaba bafise n’ibind’imbere yabo baturiye umuriro.

Uyumusi ntitwatonze kwishure kubera yuko abarezi bacu aribo bigisha bacu baribafise inama nkuru baganira numuyobozi wacu ivyerekeye ubumenyi baduhereza kwishure

Abana babiri bicaye, hamwe n'abavyeyi babo, bafise ibitabo mu ntoki bariko barasoma; Inyuma hari inzu n'imiryango isize amarangi agomba kwirabura.

abantu benshi cane bari murunganwe rumwe bamwe barahagaze abandi baricaye inyuma yabo hari ibintu bisize irangi ry'ubururu abandi ku ntebe zirabura

Abanyeshure bari mwishure bakaba ari bakeya harimwo n'abazungu hari umunyeshure umwe yicaye imbere n'abandi babiri bahagaze bariko barigisha muri bo n'ikintu kiri imbere yabo bakije.

Umugabo yambaye amarori hamwe n'impuzu zisa n'ubururu utunu dukingira amaboko afise ivyuma vyinshi cane imbere yiwe, ariko arakora ibijanyo n'ubuhinga uteye imbere.